Seeraa naagissiyageetuppe issi yara gidiya xaacee ba hadddirssa kushiyan cenggurssaa sissiya miishshaa oyqqidi ba ushachcha kushiyan xoqqu giida diriphpha bolli kushiya wottidi oduwa aattiiddi de'ees.

Issi quma keettaa kare bollan qumaa qonccisiyaa taapeellay itoophphiyaa banddirayinne dumma dumma uttiyoo oydeti hegaadankka uduppun sha"anne laappun xeettane tammanne laappun quxureti de'oosona.

issi hoteeliya giddon sa'aa shuchchcaa giidon laalettidi wombbaray, xarapheezzay heregay uyikko ganddigaarissiya ushshati de'oosona.

issi shuchchaappe meretida keettaa bollan bicca qalamee eqqiis. qassikka motoree penggen eqqidaagee nuussi beettees.

Issi suyqiya karen dumma dumma suyqiya miishshati de'oosona; ha miishshatikka xaphetti uttida meegay qashetti uttidageeta, puxxa, jarkkaaniya, sakkarssenna ushshata: lasilaassaa, juusiya haattaa hegaanne hegaa malatiyaageeti doosona.

Hagee asaa de'annawu keexiyo qorqqoro keetta geeteettes. Beni asay gubbuwaninne maatan keexesishin ha'i qorqqoruwaninne shuchchan keexxiyo wode gidiis.

Yeechchaa aassidi hiixxidoogaa bollan wolaytta woga qumati de'oosona. Ashoy, sawo barbbaree, gosiyan parssoy, burccukkuwan kinniittoy, muchchoy h.h.m doosona.

Issi zammaana wodee ehiido bippiya giyo saaxine milatiyaga gidon heregaara muqaadday poo'iyageenne hiillanchchati bantta kushiyan daddido naa"u qophee beettes.

Issi massi molli tokkettidda shuchcha oge miyiyan dumma dumma laamera keettay keexettidaagaa sinttan maayo keettay tukke keettay motoree eqqidaagee hariya gaaree jerkaaniyaara haatta tookkaagee des.

Issi gelao na'iya shurabe kushiya gakkiyaga maayada mochchena boorago gonggoluwaa giya xuufe sinttan diyo bootta kushe qantta shuurabiya a bollara maayada ichchashshu miyiye misiliyaoyqqada karetta suuriyagixada eqqasu.

karetta qophiya guye zaari wottidi toophiya banddiraa hashiyan wottidi mochenaa boorago gonggoluwa deriya bolan eqqidi hegaadankka itophiya banddiray miyiyan diyo shuraabbiya maayidi karetta surya gixxidi eqqidaagaa besees misilee.

heezzu asati issi maccaaranne naa"u attumageeti de'oosona; hegadankka soon naa"u meedoosati issi miizze marayinne galoyinne deeshshay de'ees; ha asati deeshsha xalliya barsside beettoosona

Issi qaaribuwaa duuqqiyo salo mera milatiyaa buquray kushiyan oykkiyoosaara de"iyaagaa miyiyan burccukuwa kumi uttida kinnittoy woykko qaariiboy de'ees.

Issi micettida zo'o sharaa bollin dumma dumma puulaa immiyaa miishshati de'oosona. Hegeetikka macca naati cugunttaa tiyiyo qalamiya, deemuwa ciiriyoga, saatiya, wosppiya malatoosona.

Machiyanne azinay woykko keettaayyiyaanne keettaaway wolaytta wogaa maayuwaa maayiddi bantta yiiraakka mayizzidi issippe diyageeti beetosonna. ha asati bantta wolaytta wogaa maayiyoogan qonccissiyaaba malatoosona.

issi katta keettaappe kare bagaara issi na'iya bashshiyaan tukkiya shaayayida de'awus, hegadankka siiniyan irkkaabotta, paramusse, jabanaynne hegadankka uttiyo oyde hegaa malattiyaabati de'oosona.

Wolaytta sooddo yunbburshshiya naa''antto penggiya sinttan geliiddinne kiyiidi de'iya luxiyaageeti, makiinay, wolaytta sooddo yunbburshiya giya xuufeenne arumay de'ees.

issi worattiya xoqqa asati di'oy bolaara diya biittaa meecci efiichchin attida zaalati de'oosona. hegaadankka dumma dumma zaalati de'oosona.

issi zo'o koottiya maayida mishiriya uttidaari sinttan i sunttay xaafetti uttiis. i suntaykka bonchettida godattiyo iraasho ababacho gidishin, ippe miyiyaarakka toophiya bandiray dees.

issi sohuwan cora asati de'ossona etakka maccanne attuma gidishin macca asati zo'o masqqaliyaa malatay de'iyoo qantta shuraabiyaa mayyidi eqqiddoosona

Hageetti bootta maayiddi cachcha zayiya punniddi bantta woosa keettan haniya oonatetta besoosonna.

Ichchashantta kifiliya maxaafaapee bolla baggaara maataa meeraa bollan haga yagiya xuufe de'ees. Wolayttattuwa luxiyo maxaafaa ichchashantta kifiliya gatee ishatamu biira yaagiya xuufe de'ees.

Issi qucettiddi melidda bollan melidda gosee uttiis. Ha gosiyassi miyiyan lukettidda xoo'ee beetes.

Ashshuwaa xiixxidi yeggiyoo maatay wolaytta meeze xaletuppe issuwaa gidishin, wolaytta asay ba keettaa xaphon a tokkidi ashshuwaa xiixxiyoo wode ashshuwaa giddo yeggidi ashoy adhdhidi mal"ana mala oottees.

Maccanne attuma asati hadiyanne dungguza maayidi hegaadankka attumageeti bantta kushiyan tooraanne gonddaliya oyiqqidi ufayittiiddinne hombociiddi de'oosona.

Issi yeda keettay keexetidaaga gidon cora asati shiiqidageetide'oosona he asatika woossa keetta aawata xaacce woykko seera nanggiyagetanne yelaga naati de'oosona.

Dumma dumma meerappe oossetida ispponjjiya pirashshetti hegadankka meeze asaay zin'iyo sharaa pirashshetti masi molettidi tokketida shuuchcha ogetine he ogiya gaxxan de'iya zaaratti beettosona.

Issi boottabaa bollan cora asati aadhdhidi aalleeqana mala giidi bantta hayittan wottiyo naa"u belecati uttidaageeti beettoosona.

Moochchena boorago gonggoluwaa giyogappe sintta baggara amarida asaay diyaagetuppe issi yelaga arssa na'ay karetta koppiyiya yuushshi wottidi wolaytta banddirappe oosettida pooxa maayidi eqqiis.

Woossiyoo woykko goynniyoo keettan naa"u cima asati eqidosona. ha cima asati naa"aykka gaabiyaa maayidosona. hegaadankka ciishshaa oyqqidosona. naa"appe issoy geeshsha maxaafaakka oyqqiis.

issi zammana issipalte miccetidaga heerani dumma dumma keetatine dumma dumma mittati beettosona.

Issi goshsha gaden cora katta murutati beettoosona. Murutatikka badalaa, shukkaariya, ashuwa xiixxiyode yeggiyo kare maataa geetettoosona. Hegeetuppekka qonccidi beettiyagee ashuwa xiixxiyode yeggiyo kare maataa.

wolaytta sooddo ambban kuwaassiyaa kaassanchchatu dembban cora gastti ekkiyaa asati wolaytta woga maayuwa maayyidi issippeqoomettidi kaa'ide de'iyaageeti beettoosona

issi bootta godaa bolanni salo merayi de"yo curqayi hiixetidaga bollani dumma dumma aleeqo miishati assay ba qooriyani wottanaw maadiyagetti kaqetidi beettosona.

issi yelaga na'ay karetta koppiyiyya wottidi Etoophiya banddiraa ba hashshiyaan qachchidi bootta shurabbiya maayidi karetta bolalliya gixxid eqqiis.

Oyddu asati uttidaageeti de'oosona. Asatuppe issinniya maccaaro heezzati attumaageeta gidishin heezzatuppe naa''ati bantta kushiya xaaxi uttidosona. Etuppe guyye baggaara bonchchettida kabbada xilahuni tohossa toophphiyawu huuphe ayssiyagaa giyaagaa.

dumma dumma qalamiyaaapee giigida samppay de'ees he samppa bollankka birata sayinee de'ees; birata sayiniyaa bollan oyttay qararidooge de'ees; he sayiniyaa gidduwaan muchchuwaa qolliyoo miishsha bollan muchchoy de'ees; muchchuwaa bollan oyddu mooqqeti eqqidaageeti de'oosona.

Wolaytta mootta gadawaa pola sameelli wolaytta banddiray de'iyo qobbiya wottiddiobduwa aattiddi de'ees.

Hageeti laatammu layttappe garssan beettiya naata. etti wolaytti toho kuwasiyan salo gufantton erettaan bessees.

coorra kaawo oosanchati issi sohuwaan uuttidaageti de'oosona. eetta giidope baaggati qooriyaan wolaytta bandiraa qaachidaageta giidishin haaratti baantta maayido shuraabiyaa boollan wolaytta qonccisiyaa dunguzzaa woottidaggetikka uttidosona.

giyani mishire issinna sharaa hiixada bangaa qolada he bangaa bolaanikka bangaa makkiyo solomane lastiqiya wotaasu. hara bagaarakka, mita badalatakka dumma dumma sohuwani shaakada wota utaasu,

Issi goyno keettan qeeri naati bantta tohuwan gulbbatidi bantta ayfiya qilimmidi baggayi ayfiyan kushiya caanidi woossiiddi de"iyageeti doosona.

Meeze xaletuppe issoy iita ayaana xaliya. Ha xalee udulan cadetidi iita ayaanay de"yoo asa ushshiyo meeze xale gidishin gom"iya yedidi hayttaa woyko bonccuwa a bollan de"iyoge beettes.

Issi maayuwa bayzziyo suyqqiyan dumma dumma miishshatti de'osonna. Ha suyqqiyan maca asaa qolee de'ees.

Hoomottidi goggiya shaafape naa'u baggara shuuchchati maaran eqqidageti de'oosona. Shuuchcha bollan doozzati mokkidaageti deosona. He shuuchchatuppe issi baggara ichchashu asaati eqqidageti de'oosona.

Issi woran waaliya giyo do'iya adussa kacee diyora hayttaa xoqqu oottada, goynaa pude essada woxxaydda de'awusu.

Naa'u mentta zamaana ogetti de'iyagettuppe naa'a shaakkiya dirssay de'ees. Appe ushshachhca bagaara bootta kaamiya yaydde diyaara de'awussu.

Issi Bodditte Ambbaa giyo bootan dumma dumma keettati maran kexettidaageeti de"oosona. He keettatu bollaanikka dumma dumma tappeelati kaqetidosona. Hegaadankka he keettatu karen motoreti eqidaageetinne ha motoriyaa laaggiyaa naati doosona.

Issi ooratta keexettiyo sohoy issi bitane issi sohuwan missimariya oyqqiddi meega xishshiddi de'ees.

Issi bazzotti caretta sohuwan issi bitame shoodiraa oyqqiddi issi bitaniyaara haasayidde de'ees.

issi ziqqi xoqqu giid kiyiyyo wogga pooqiyaa ogiyaan guutta asati beettoosona. Eta giddoppekka heezzati tamaretta timirtte keetta woga maayuwaa maayyidoogana gidishin issoy qassi shamissiya maayidi suriyaa gixiis.

Puutiya tokkiyo miishshatu giddon puutiya tokkidi caarana gakkanaashin giidi A bollan qachcha maatay melidaagaa kammidoogee de'ees. A giddonkka naa"u asati eqqidaageeti de'oosona.

Dumma misileti de'oosona; kawo Gaaga xoona misile kawo gaaga xooni paran utidi zayyiyaa oykkkidaage para kawo Gaaga xooni tooranne gonddalliya oykkidaage yettanchchati zaayyiyanne dulla oykkidaageeti beettoosona.

issi wolaytta keettaa guyessan ala uuttay de'ees. hegaadankka kare bagaara baasuwan naati de'oosona. kehaadankka shaaray karexi uttidaagee de'ees.

Salo milatiya sharaa miccidoogaa bollan macca asay wottiyo dumma dumma meran giigida caammay de'ees. He caammatu meratikka karetta, zo'i ekkiyaagaa, bullanne salo mera.

samppa huuphiyaan yeechcha hixidooga bollan ganddaa heeran goshshanchchati murutissido qumati qommoti de'oosona; ha qumatikka boyyiyaa, badala tiya doyssidooganne baribariya.

issi ambbatiyaa heeran dumma dumma meratati beettoosona, he meretatikka eqqidinne hemetiddi de'iyaa kaameta, tokketi uttida dozatanne puulan giigida pooqeta.

Hagee haatay ha dugee sa'aw woll"iyaage paatido puutuwaadan muqqaqiyaa malaatiyaagee wolaytta giddon beettiya ufayssiyanne zannaqqisiya soho gidishin. I beettiyoykka wolaytta giddon Arakka worada giyoossan beettees.

issi dembatiya heeran corra assati de"oosona sintta bagara de"iyageti bootta maayidi para bollani uttidagetta gidishin ettuppe guuyerra de"iyagetti duriyaageeti attin wolaytta hadiyya woykko dunguzza maayidossona.

naa"antta kifiliya maxxafanni bolla baga shoohuwanni naa"u naati maxxaffa nababidi de"iyagetti dossona appe duge bagarakka tohossa toophiya dalga mantiyaa timirte beeruwa yagiyaa xuufe deessi.

Issi yelagga na"ay ogiyaa gaxxan uttidi ba cagaa caderettidi de'ees, appe guyessarakka mittay de'ees. He mittappe ya baggara qassikka wogga pooqqe de'ees.

mooche naa moorago gongoluwaa sinttani heezzu naati doosona ettapekka issoy attumaga gidishini naa"u macca naati bantta xeesani maayuwa qachidossona issoy ba zokuwani daamotta deriya yagiya xuufiyara de"iaa bandira oyqiisi.

Cora puulayiyaa mishshati shiiqidagetu giddoni bagay zo"owani tuccetidaga giddoni baggay qassi adi"le ciisha meernine bagay bootta qalamiyan tuccetidi qassikka kartonetikka de"oossona.

issi sharay miccetidaagan asay go'etiyo buqura miishshati de'oosona; he buquratikka shalkkiyaa; xikkiyaa, bilamma , akkaafa, marashshaa, zaabbiya, missimaariyaa xishshiyooga shoodira heganne hega malatiyaabata.

Dumma dumma dozatinne meretati beettoosona. Giraaveeliya puutee dicciiddi de'iyagaa, shonkkooruwa, muuziya hayttaa, ankkaa, saloy booxxidaageeti beettoosona.

issi wogga taapella bollani gesha maxxaffa bollani naa"ayi de"iyogassi de"oy deessi yageessi appe guyye bagara qassi naa"u koorintya mittati eqidagetti beettossona.

Sharay sa'aa bollan miccettidaagaa bollan dumma dumma miishshati beettoosona. he miishshatikka koddaa, qorqqoruwaa kuraazziyaa milatoosona.

bolla baggara wolaytta banddira malatiyaa miliaatiyaa sharbbeti de'oosona dugeera hegadan boottaa muqaqqiyaa milatiyaa apalati de'oosona apalappenne sharbbiyaappe ya baggara po'iyaa muqadday des.

Hage misiliya asa issoy uttidagaa bessees ha bitanekka erettidda kaaletiya asattuppe issuwa gidiishin wolaytta dere lo''oba eranawunne polotikka eranawubessiya aawatuppe issuwaa.

zammana miizatti karettane bootta merrara de'iyagetti mitta xishidoganni qashetidi maatta miidi de"oosona.

issi daraphphay oduwaa aattide de'ees. I aattiyo odoykka Wolaytta gifaata baaliya bonchchiyo bonchchuwaa kaseegappe waati wolaytti waattidi baaliyaa bonchchanakko giidi dumma dumma hanotan qonccissiidi de'ees.

heezzu puulanchcha macca naati eqiddossona ettuppekka issiniya ba kushiya xaaxa wottassu issiniyakka bakushiyani saatiya wottassu.

hagee lokkomay booqaa woykko para acha geetettidi xeesittiyaa wogga orde lokkoma. hara lokkumatuppe ha lokkomaa dummayiyaabay hara lokkomati xaphuwara shodettidi soo yiidi miyogeeta gidishin, hagge qassikka xaphuwa yeddidi diishin asay appe poqqidi miyoogaa.

nu asay gobaa qachidi medhiyo shidhaa oydee dees. hegaadankka gaayiya sarbiyo buquray des. issi geelaee gedee caamaa wotidaarigee beetees.

issi giya giddon hiilanchcati woykko kushe eray de'iyoogeti xalla munaqqidi medhdhido oorata bashshe issi sohuwaa shiiqaagee de'ees

Oydi maccanne attuma naati qoommettidi eqqi uttidosona. Eti ubbaykka kushiyan qantta boottaa shurabiyaa maayi uttidosona. Etuppekka naa'atuppe issiniyaa karetta qophiyaa huuphphiyan wottasu. Issiniya qassi zo'o sharbbiyaa huuphphiyaan xaaxa uttasu.

woga wolaytta keettay woykko gumbbo keetaa shuuree diretidaagappe ya bagaara dumma dumma dozati dicidaageeti beetoosona. qassikka ha keetaappe guye bagaara haaxay tokettidaagee de'ees.

issi suyqqiyaappe kare baggar oomuwaa giyo saamunay, piittiyo puxxay, qammissiya ashshanggulitiyaa mayzzi uttidooge, bolalliyaa ashshanggulutiyaa gixxisi uttidooge de'ees.

Issi suyqiyaan birata lamerettiyoo suyqqiyaan teeraa boljjojji uttida muuzee de'ees. hegaadinkka xawulaa massidi saaxinedan giigissidogaa giddon donoy de'iyaagee bettees.

heezzu asatu gade guyyessa kiyidi puriddi woykko gakkidi de'iya lokkomma giduwaa oottiddi de'oosona; ha oottiyaa asatikka lokkomay lo"o muruta immana mala giidi qoppidi oottidi doosona.

Issi xaawulla qaraari oliyaa maashshinne keettan asa go"ani pe"anna malla giidi xawulla oottiya eranchchatti dumma hiillan massi moliddo gonggetti beettosona.

Issi ogiyaayo yuushsho woykko zero xaaxetidda sohuwaan mayrami misilee de'ees; hegadankka Isilaamatu mazggiidenne korinttiyaa shubay sitti gi bollan kaqqeti uttidaage beettees.

Luxetta keettaa gadawati luxxiyaageta issi sohuwaa shiishshidi uttisidosona. hegaadanikka luxettaa keettaa gadawati baggati eqqidi oduwaa aattiidi de'oosona. baggati uttidosona.

yiira na"aara usupun assati de"osona etta gidoppe heezzay attuma heezzay macca ettape cimiyara giduani uttasu yelagiyagetti qoomettidi eqidossona.

Issi gastta bitanne kaasanchati kuaawassiya ka'yoo dembban eqqidi, ba gifaataa xeeliyaggan oduwaa aattiddi de'ees, he oddoykka gifaataa baallay wolaytta laytta laame xalla gidenani issippettettanne oonattettaa dababani qonccisiyoo baala yaagis.

issi shuchcha keettay de"iyaga bolani dumma dumma hanottani qanxettida binaana qanxxiyo hillay misiliyani kaqeti uttage beettesi xade bagarakka zo"o qalamiyani tiyettida penge beettessi.

issi boottabaa bolan oyddu yuushoy de'iyo salo mera milatiya carqqiya bolan asay puulatana mala go'ettiyo geexee de'ees.

Koyro wolaytta sooddo yunburushiyaa peresidantte geetettiyaa taadesse taakkele bootta shamisiyaa karetta kootiyaa maayidi uttiis.

Daamoota Woydde Woradan issi Attichca giyo shuchcha karen wogga taappelay kaqqettidaaga bollan Toophiyaa banddiraynne Tohossaa Toophiyaa banddiray de'ees; A sinttarakka cora asaynne he pnggiyaa naagiyaa xaacce de'ees.

issi bittane maayo keettani oydiyaa bolani uttissi amiyanikka dumma dumma merara de"iya maayoti de"oosona.

Issi maattay keehi dicciddo sohwuan koottiya maayidda bitanne oyddu miizzata heemidde de'ees. Etta meraykka karettanne bootta.

Isis xifate keetta geliyo penggiyan xifatee keetta mulebba yoottiya xuufe kaqqetti uttiis.

issi xoqqa deriyan maatay mokkidaagee de'ees. appe miyiyaara ira saatiyian iray buikkiyode ira saatiyaan wodi wodidi dege wodhees.

Naa'u mentte ogetupe giduwan toketti uttida korinttiya ampole ya baggine ha baggi xomppidi de'iyage betees. He gadanka hadirssane ushshacha baggi kaameti bululidi de'iyageti betosona.

Issi Heeleeni kattaa keettaa giyo sohuwan yuushoy qorqqoro yeechchan direttidaagee beettees. Appe giddoorakka xarphpheezaynne lasttkke oydeti uttiyogeeti beettoosona.

herega gidoni dumma dumma merappe giigida aleequwaa kaaqiyoo sohotti de'oosona. ha sohotunikka aleeqoti maarara kaqeti kaqeti uttidossona appe bollara qassi muqaaday po"iyage de"eesi.

issi goshshanchay naa'u karettanne zo'o boorata waaaxidi xurqayiya oyqidi goyiidi de'iyagee beetees. hegaadankka gadiya i goyiyode keeshiya kummida donoy betees.

Heezzu maccaasati uttidaageeti de'oosona. Ha maccaasatuppe issi maccaasiya sharaa hiixxada muuziya bayzzaydda de'iyaara de'awusu. Hegaadankka i matan naa''u duuxa zambbiileti doosona

issi bitanee bootta shamissiya maayidi a bolan bootta jaakeetaa mayidaagee ushachcha kushiyan cengursaa xoqqu ootti sissiya miishaa oyqidi cengursaa aatiidi de'iyio wode hara asay qassi a cengursaa duuqiidi diyagee dees.

Issi bitanee cenggurssaa xoqqu oottidi sissiya naa''u miishshata oyqqidi oduwa aattiiddi de'iyode appe guyyesaara cora maccanne attuma asati i odiyo oduwa ezggiiddi de'iyageeti beettoosona.

issi ba huuphiyaa binana dugee yediddara; hayttan migiduwaa wottidaaraa caccara shurabiyaa maayyidaara cenggurssa xoqqu oottidi sissiyaa miishsha ba sinttn hara asaa oyttada oduwaa aattaydda de'awus.

issi shucha keettaappe sintta bagaara yuushoy shucchan direttido dirssay de'ees. hegaappe simmiyaagan qassi massi moli kessido pengiyaagan keexiis.

Gaadiyan tokketidi tuura yeedidi deiya lookkoma giddon ichchashshu asaati deosona. Sintta baggara heezzu asaati deosona. Guuye baggara qassi naa'u maccaa asaati deosona. Guuye baggara qassi issi miishiriya eqqada zhanxxilaa oyqqasu.

Issi bollaa ho'ettiyo sohuwan woykko isportte keettan naa''u asati eqqidosona. Ha eqqidaageeti baaxiya gayttiya asadan bantta kushiya naa''aykka cuucummidi baaxettana de'iyaba malatiiddi eqqidosona.

wolaytta keetaa bolan kamettida gataappe garsaara asay gataa godaddan go'ettidi ciiridi xekkan xekkan wottidoogan cachcha zayee zempaagee betees.

Hageetti asatti maayidod hadee woykko dungguzzay wolaytta qonccissiya gifaata wodee genuwa kaa'iddi maayiyo maayuwa.

Hageeti machonne azina geetettiyaageti woykko keettatonne keettawa geetettiyaageti wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta naatakka maayizidi de'iyaageti de'oosona. eti wolaytta asay muussaa siraataa bonchchiyooganinne wogaa bonchchiyooga xala gidennan maayiyoogankka erettees.

Issi birataa safaa sayniyaan uttidaga bollan sawuwa cadido barbare shaatiyan tigidogene suufaa milatiyaa boyiya qolidoge betees.

usuppun asati issippe eqidosona. eta gidoppe ichashati attumaageea issiniya macaaro gidishin attumaageeti ubaykka wolaytta wogaa maayuwa matidosona.

aaho demba goshshan goshshanchati zerido zo'o gaashee mokkidi gakiidi puriidi de'ees.

hagee kambbay wolaytta yetta miishshatuppe issuwaa gidishiin ha kambbay woxxi-qaaxidaban coo baqetiyaaga gidenna asay a go''ettiyoy wolaytta laytta laamme yiyyo wode yettaara go''ettanaw go''ettees.

Wolaytti issipetettan maadettiyoogan erettidda asaa. Ha'ikka shiiqqiddi issipetettaba haasayosonna.

Koddaa qanxxidoogaa giddon biittaa qanxxidi puutiyaa zeridogee oykkidagaa away bochchena mala ha puutiyaappe bolaara halaa medhdhidi a bollan duppaa laali uttidosona.

issi worattiya sohuwan mehee, asay, keettay baynna sohuwan aafottiya sohuwani qeeri naati issi sohuwa shiiqidi cippi gi uttidaageeti de'oosona.

boditte giyo ambban bootta taapeelay eqqidaagee, zamaana ogee zaray, korintiya shubboy beetoosona.

Diccidde de'iya maattay korinttiya shubbara biida shubay yushshoy direttidonne ubba qassikka ciishshattdi de'osonna.

kaamee ehiyo daafaanne dannuwa teqqiyaagee woykko seeraa naagissiyaagee issi kaamiya essidi makiina laagiyaga maadiyaagaappe laagissiya peqaadiya ekkidi be'iidi de'ees.

dadettida samppa bollan birata saynne de'ees. a bollankka yeechchay micceti uttiis. ha yeechcha bollan qunxxi uttida donoy, qunxxi uttida boynnaynne sifikkappe daaxettida barbbaree de'ees.

Issi xaacettu gadaway eqqiddi oduwa aattiddi beetees. I aattiyo oddoy qasho keetta qashettidaagettu attotetta giyaaga.

Hagee baganay yetta miishshatuppe issuwa gididshinha baggaana shochccha wolaytta dere asassi ammano sohotuninne laytta laametun ha bagana shoccees.

Kaametti eqqiyo sohuwan cora kaametti zo'o biittay irzzotti sohoti beetosonna.ha kaamieti eqqiyoosappe gaxaa baggaara qassi wogga dere woqqu giidaage beettees.

issi geela'iya ba huuphiya binnaanaa bollan asa huuphe gidenna shin huuphe milatiyaagaa gujjada dadissada guyye olada zokkuwa zaarada caccara qamisiya maayada eqqaasu. i sinttankka i qamisiya milatiya ciishshay de'es.

Keetayiyaanne keettaway banttaa heezzu naatura Wolaytta woga maayuwaa maayyidi utidoosona; etappe guyyee baggara aleequwaasi giidi wottido lo''iyaabati de'oosona.

Dumma dumma darkkon gakkida katta qommoti de'oosona. Muuzziyaa, xiruwaa, maaxee santtaa, xalotiyaa, agguppiya, kosorootiyaanne timaattimmiya.

issi maatta milatiya qalamiyaan tiyyettidi giigida orttodokise haggaazzo keetta karen coraa asati eqqidaageeti de'oosona. hegadankka dumma dumma banddirata milatiyaabati bolla baggaara qaxi-baleti uttidaageetikka de'oosona.

Kaaleta gaddaawa Gebu Geetachcha getettiyaage oduwa aattidi de'ees. I oduwa attiddi diyode I uttiyo ushshachcha baggaara Etoophphiya banddiray haddirssa baggaarakka wolaytta banddiraa bollan yoo yoo giya xuufeenne wanccay de'ees.

oyddu yelaga naati zambaappe xaphuwaakko shiiqidi irzzoti yuuyu aadhi uttidi giduwan xarpheezaa wotidi haasayiidi de'iyaageetinne issi bitanee akaafaa oykkiis.

corra assti issi sohuwani uttidossona etuppekka daroti boottaa maayidagetta etika odetidi de"yaba loyttidi ezgiidi de"oossona.

Waho goshshaan shonkkooroy muruttidi lo'idi eqqidaagee beettees. Shonkkooroy muruttidi eqqanaayo gaasoy; asay zammana waaruwaa go"ettidi murutanaadan oottees.

Issi mishiriyaa ba huuphiyan zo'o sharbbiyaa xaaxxada ciishshay de'iyo qammissiyaa maayyada gobbappe oosettida shidhdha uttada samppappe boottaa muqaqqiyaa puuttuwaa ekkada suqqaydda dawus.

Issi ambbatiya sohuwan zammaana ogee woykko isppalttee xoqqu giidi heregaappe giigida pooqee puula immana mala giidi tokki uttido mittatinne korinttiya mittati de7oosona.

Boottanne karetta qalamiyaan tiyettida xarpheezaa bolan siinee de'ees. ha siiniya gidonkka hariyaa sheeshshaa milatiya caala oyssa yegido haytta tukkee hoomuwa coppatiyagee beetees.

issi maaran keexettida shuchcha keettati de'oosona. he shuchcha keettauppekka issi shuchcha keettan dumma dumma taappellati kaqetti uttidosona. he taappeellatikka phuuphulliya bessiyagaanne dumma phuuphulliya bayizziyoosan diya taappeella.

issi hoteeltiya gioddon barccuma oydee hayllandiyaawa haattay kaasaa besiidi de'iya qeeri besoynne a giddon beettiya oosanchchati de'oosona.

hagee ammano keetta woykko orttodokisse woossa keetta yuushsho dirssa gidishin zammana hanotan giigidaaga bollan mayraammi pootoy kaqetiidaagee diyaaba milatees.

issi bitanee zawuddiya caanidaagee ba huuphiyan carqqiya xaaxidage tooraanne gonddalliya oyqqiidi saldadda bootta paraa bollan uttidi he paraassikka bixaala oyqqidi biidi de'ees.

Issi asay hemettiyo ogiyappe uppayttiyonne shemppiyo sohuwa cora asati xawullappe masseti giigida oyddiya bollan uttidaageti doosona.

issi duppaappe dadettida samppaa bollan dumma dumma karetta bicanne maata milatiya qalamiya tiyidoogaa bollan birata sayine de'es. he sayiniya bollankka boyye, donoy, naa"u qommo barbbareenne pilay uttis.

Issi laytta yiira naati bonchchiyo sohuwa shiiqidabatuppekka amaridageeti upuuppa, muqqo misileta, ciishshaa, dumma dumma xuufetanne heganne hega malatiyaabati xaafeti uttidoosona.

Issi supermarkketiyan woykko suuqqiyan cora buqurati bettoosona. ha buqurtuppekka amaridaageeti kibirityaa, haattaa uyyiyo burccukkuwa, shayyiya uyyiyo burccukuwa siiniyaa, irddiya heganne hegaa malatiyaabata.

ogiyaara tashshiyaa ba"ada yiyaa mishiriyaa allaatte mirggoy hegaadankka ogiyaa doonan maarara eqqida korinttiyaa mittay he korinttiyaa huuphphiyaarakka sitti gi xaxettida shubay de'ees.

issi goshsha gaden haaxaa puutee dalqi dalqidi gakkiyagaa giddon cora asati shiiqi uttidaageeti bagati utidi, bagati eqqidi bantta kushiyan dawutara malatiyaba oyqqidosona..

zamaana kawotettay kessido shuchcha ogiyan woykko ispaltiyan woga kaamee woykko sinotiraakee ispalttiyaara hemettiyagee beetees.

cora asati univurshiyappe anjjettidaageti beettoosona. etikka kaabbaa qumaashshidi bantta kushiyani ciishshaa oyqqidi toophiya banddiraa qaattiiddi hamettiidi de'oosona.

Issi shuchchay pude siimmi eqqidaagan heezzu pengge milatiya sohoti de'oosona. Hegaadankka ha sohotuppe woykko ha pengge malatiyabatuppe bollaara dumma dumma worqata malatiyaabati kaqettidosona.

Tammanne naa"antta kifiliya wurssetta paaciya ekkiya luxanchchati yumburshiya gibbiyan aassidi keexxido keettaa giddon uttidi paaciya paacettiidde de'iyageeti beettoosona. Etuppekka baggati he timirtte keettaa wogaa mayuwa maayidaageeta gidishin harati mayibookkona.

Dumma dumma qottan massi molettida shuchchay tokettido sohuwani naa"u goomaawa motoreti, issi mishiriya bootta gawaniya maayidaara, issi na"aynne hegaadan birata koorinttiya mittay de'ees

dumma dumma meraappe merttida samppaa bollan yeechchay micettidaagee de'ees ha yeechcha bollankka naa''u qommo barbbaree shaatiyan boyee donoynne sul''ay de'es

Issi goshshaa giddon cora maccanne attuma asati shiiqidosona. Ha shiiqisa asatuppe macca asati attumaageetussi haaxaa immiyode attumaageetu qassi bookki bookkidi haaxaa essoosona.

Issi meraa karettaa gidida monttorbbuwa giyo muuzunqqaa miishshay dumma dumma muuzunqqanchchati woykko yettanchchati aatiyo kiitaa xoqqu oottidi sissiyagee dees.

Issi orttodookkisse ammano keettaa yuushonne shuchaappe gigettiyaaga bollan masqqalliya malaatay de'ees. ha penggiyaappe kare bagaarakka cora asati de'oosona.

Issi sohuwan cora asati de'oosona. hagetuppekka heezzati sintta baggaara de'ishin naa''u attumageeti haddirssaranne ushshachchaara de'oosona. maccaara giduwaan de'awus. etaw shurabekka mochchena booraggo gonggoluwaa giyaa xuufiya sintta baggaara de'iyooga.

issi goshsha gaden gakiidi de'iya woykko tiyan puriidi de'iya banggay dees, he bangaappe ya bagaaraka dumma dumma poqetti dumma dumma qotan meretiidi de'oosona.

Hisaabiya koyiro kifile tamaaretu maxxaafaa bollan yuuyi aadhdhida zeerotu giddon zeeruwappe biidi uddupunaa gakkanaw xaafettida xuufe de'ees. Hegaadankka heette malaatati gujoy, denttoynne bixe malatay de'ees

Lewi iriizorttiyaanne uteeliya geetettiyagee wolayitta sooddo ambban wolqaama uteeletuppe issuwa gidishin ha uteelee keexettido keettaa hanotaykka beni wolaytta asaa keetta milatiya qorqoro keettaa.

Issi woossiyoo woykko haggaaziyoo keettan cora asati issisaa shiiqqidi uttidosona. ha uttida asatuppe cimi ekkiyaa asati sintta baggaara baggay gaabiyaa baggay naxalaa maayidi uttidosona.

cora gastta attumanne macca asati shiiqidosona hegaadankka qeeri naati shiiqidososna, eta giddoppe bootaa naa"u issi mala maayidaaagee zo'o booraa bonggoyid onggidoogaa goora'iidi de'ees.

Naa''u ba son de'iya cima macca asati duge ziqqi giidi kurphphi wottido ollan askkaaduwa tokkiifdi biittaa zaariidde de'oosona.

Hagee issi yelagay huuphiya qanxxissdde huuphphe keettan de'iyaaga besee. huuphe keettay atuma asay ba meraa giigissoyobattuppe issuwa.

Bootta sayiniya bollan dumma dumma miyo qumaa qommoti de'oosona. Ha qumatikka daabbuwa, buddeenaa, tiriya, zo"o ashuwanne sawo barbbaree shaatiya kumidaagaa.

issi kodday zo''o tuchcha tuccetti uttidaaga giddon burttukaane malatiyaa bicca uyyiyooge de'ees. ha koddassi bolla baggaarakka qassi maaze mangguwaa yaagiya xuufe de'ees.

heezzu uddulatinne udula mitay beetees. ha udulata kushe hiilanchchati ordde mittan qanxxidi masi molidi ciiridi udula kessidi asawu go'ettanawu imoosona.

issi yiira na'aynne ichashshu gasta asati de'oosona. ha gasta asati giddon issinna macaaro gidishin oyday attumaageeta. etappe guye bagaarakka hegaadan qoo'uwayo gakkida woga woga mitay de'ees.

Issi goshshan hayttara dalkkidalkka shonkkoroy de'ees. Ha sohuwan issi bitane qanxxiddi de'iyaage de'ees.

Kuwaasiyaa demban cora asati shiiqidosona. etappe sintta baggaara heezzu macca asati boottaa maayidi eqqidosona. etuppe naa'ati bantta huuphiyan bootta sharbbiya qachidaageeta gidishin issinniya wolaytta banddira malatiya sharbbiya qachaasu.

Issi puuteta murutissiyo man''iyan cora asati oosuwa oottiiddi de'iyageeti de'oosona. Hegettikka baggati eqqidosona uttidaageeti qassikka ciishshaa puutiya oyttiyddi de'oosona.

Wolaytta Sodo yunbburshiyan naa"u ogeta shakkiyaa doozati tokkettidaageeti beettoosona. Hegadankka ogiyaappe gidduwan zeeruwaddan xaaxi uttidaagekka de'ees. Koorinttiya mittay eqqidaageekka beettees.

Asati oorata ogee giigiyaaga bollan sa'aan woykko baasotiya sohuwan suuppa woykko burcce shuchchata laalidi massi moliddo shuchchatakka he burcce shuchcha bollan tokkide de'oosona.

Issi wogga karetta xaaramusee kunddi uttidaagee beettees. ha xaramusiyaa bollankka woraqataa milatiyaaban meettaa biiraa yaagiyaa xuufee de'ees. ikka ganddigarissiyaa ushshatuppe issuwaa.

Issi pidda aaho sohuwan dumma dumma maccanne attuma asati bolla hoe'ttidi woykko ispportyiya oottidi doossona, ha asatuppekka wolaytta dichchaa shuraabiya maayidaagee kaalettiyodde guyessageti kaalosona.

Issi na'ay huuphiya qanxxiyo keetta geliiddi ba huuphiya dumma dumma mulaccan, maqqassiyan ba huuphiya qanxxissidde de'ees.

Issi geela'o na'iya bootta qumaashshaa huuphiyara duge zaara qumaashshada a bollankka zo'o mera milatiyabata yuushsha aattada dumma dumma qalamiyan tiyetti uttida kambbata baqqaydda de"awusu.

Issi aradda sohuwaan mokkidi maatadan miizzawu maaddena miizzawu maaddena kattadan asawu maaddena machchaara giyoo bonccoy bootta ciishshaa kessidagee beettees.

issi guutta wolaytta keettee sinttan keettayiyanne keettaway bantta naata tookidi beettees, ha wolaytta keettaappe guyeera uuttay muuzzeene qobboy hegeetanne hegeeta malattiyaageeta.

Issi zo'oba bollan dumma dumma misiletinne xaafetidabati doosona. ha misiletikka wolaytta yettanchcha gaaga diidinne amarattuwan yetta kessiya negu yareda getettooosona

Ichchashsu asati issi emerssa kiyyidi santta giddon eqqidoosona. eta giddoppekka naa''ay attumaaga gidishin naa''ay maccaaga. maccageetu giddoppe cimmiyaara woykko aayyo gidiyaara sinttaara eqqidaara bootta qamissiya bollan karetta koottiya maayyasu.

Hagee qorqquruwan direttidda keettay beetes. Hagee qassi wolaytti dumma dummaban dicciddi de'iyooga besees

Cora geshshatteta naagiyaa asatu gidoppe ichchashu asatti ubaykka bantta kushshiyan puxaa oyqqidi geshshatteta moriyaa buuratta issi sohuwaa shishshid xuuggana hanossona

Issi kushiya kuwasiya kaa'iyo sohuwan cora asati kaassanchchata dooddidi eqqidaageeti de'oosona. Ha kaassanchchati kaa'iyo dembbaappe pude baggaara qassi ooratti keexettiiddi de'iya pooqee de'ees.

Hagee wolaytta wolaytta deree asaa gidon de'iya phenxxetti woosa keettatuppe issuwa gidishin asatti issippe shiiqidi woossiddi de'iyaba malatosonna.

Has boottay shaafa heera gidishin shaafa heerankka oyddu asati eqqidaageti beettoosona. ha asati ayssi eqqidoonaa giyoo oyshshaa giddo geliyoo wode oosso saateppe kareera shemppuwaa demmanawunne ufayttanawu yiidaba malatoosona.

Meega zaafe giddon naa'u asati de'oosona. He asatuppe Issoyi xaace woykko seeraa naagiyagaa gidishin hinkkoyi gidenna xaacee woykko seeraa naagissiyagee paasiyan meegaa qanxxiiddi beettes.

Naa"u naati de'oosona. Etikka bica shuraabiya kushiya qanttaa maayi uttidosona. Etuppe issoi bootta banddiraa ba kushiyan xoqqu oottidi daamoota xuufeenne Itoophphiya banddiray de'iyogaa oyqqi uttiis.

Wolaytta sooddo umburshiya giddoni zammaana ogee woykko isppalttee, korinttiya mittay zaagiya giyo mittay tokkettidaagenne yuushuwaani tokkettida shuchchan tiyettida karettanne boottaa qalameti de"oosona.

Issi yettanchchay adl'ee ciishsha maayuwaa maayiddi pulaaliya puniya bitaniyara wolaytta wogaa qonccisidde eqqiis.

Zanddiidan qashettida gatta keettaa godaa bollan zo'o qalameenne qalamiya bollan boottabay xaafetti uttiis. Sanqqan hegaadankka maata milatiyanne bica qalamee tiyettidaagee gorddettidaagaa sinttan mishiriya eqqaasu.

Laappuntto maaregiya xoqqu giida pooqiya huuphiyan abebe zalaqe uteeliya giya xuufee de"es. Ha pooqiyaappe sintta baggaara daayi uttida moqotta mittay des. Kaameenne mishiriyaakka de"awus.

Issi mishiriya zo'o shuraabiyaa maayada oydiyaani uttidara dumma dumma meraappe merettidi cengurssa xoqqu oottiya miishsha ba sinttan wottadda oduwaa aattayda de'assu, hegadanikka ippe guyessara Itophphiyaa bandiray de'es.

issi woga pooqiya giddon uttidi haasaya bidiidi des, ha pooqiya bolankka abineezera xale keettaa giya xuufee des, harabaykka qassi woga zalanga oydee des.

Issi maayuwa woyikko carqqiya sikkiyo sohuwan cora asati carqqiya woyikko maayuwa sikkiyaageti bantta makiinaara maaran uttidi carqqiya woyikko maayuwa sikkiiddi de'oosona.

yiira na'eera oyddo macca asati issi boottan uttidaageetuppe naa"ati huuphiyaa bantaagaa yiiccibeenaageeta gidishin naa'ati yiicidaageeta, eti maayidoykka boottaa bollan wolaytta bandiray de'iyaagaa maayidosona.

Heezzu asati dirphpha kiyyidioyddiya bollan uttidaageeri doosona. Etuppekka haddirssaranne ushshachcharanne uttidaageri attumageeta gidishin gidduwan uttada odduwaa aattiyaara maccaaro.

mittay tohettidi bollaara meegay xishettido zadaluwaa giddon miizati qashettidaageeti doosona ha miizatikka baggay zo''o baggay karetta baggay caccara

Issi wogga magarajjay kaqettidaagee hadirsaaranne ushachcaara sansalata milatiyaaban qashettidaagee dumma dumma meratuppe giigis. Boottaappe karettaappenne salo milatiya meraappe giigis.

Issi na'iya bootta kushiya qantta shurabbiya maayadda ba kushiya qanttadda bootta banddira bolla boos yoos giya xuufiya oyqqa uttaas.

Yettanchchaa cafaaqqo alamaayoy wolaytta wogaa koopiyiyaa ba huuphphiyaan wottidi wolaytta wogaa shuraabiyaa maayidi cagaa dawaliidi diyaa asadan hayttan wottidi helloo wolayttoo giidi de'ees.

issi caana xalawu go'ettiyo kaamiya giddon cora zamaana phuuphulliya kuttoti de'oosona. hegaadankka ha kutotta naagiyaa na'ay ha kaamiyaa goddon dees.

Birata qoxxiyo hiilay woykko ooso eray de'iyo asati, birata qoxxidi kessido buquratuppe amaridaageeti naa"u achchawa xikkiyaanne hegaddana zaabbiya.

Issi xirphatiya woykko qol"otiya sohuwan kushe hiilla mishshati de'oosona. Ha miishshatuppekka amaridaageeti inkkiritiya, ooratta bashiya, gal'a bashiyanne mittati dooretidaageti de'oosona

issi sohuwaan gaashshee laaleti uttidageenne issisaa shiiqqidi dooretti uttidaageti de'oosona. A giddonkka issi bitanee bootta koofiyiyaa woottidi eqqiis. hegadankka issi macca na'iyaa coraa miizzaa shiishshada ha laaletti uttida gaashiyaa yerisaydda de'awus.

Usuppuntta kifiliya heeraa saynisiya tamaaree tamaariyo maxaafaa bollan dumma dumma misileti de'oosona. Koyruwan afrikkaa karttay, naa"anttuwan asanaa garssa bollaa kifileenne heezzanttuwan cora issisaa shiiqida asatinne oyddanttuwan zo'o qabattoy xaaxettidaba milatiyabaeti de'oosona.

Laappun burccukkotun zammana juusiya giyo ushshay dumma dumma meran tigetti uttidaage beettes. Etu gidonkka baggay zo''o mera baggay bicca baggay burtukkaane mera.

issi hoteeliya giddon cora asati uttidosona, hegaadankka ciliciliya wonbaratinne xarpheezati de'iyagetu bolan manguwapenne abokkaaduwappe iigida juuset naa'u burccukkuwa kumi uttidageti beetoosona.

Issi bitanee bootta shuraabiya bollon wolayitta banddiraa milatiyabaa tiraaninne miyye kushiyan merettidaage de'ees. Hegaadankka oduwa aattiya woyikko cenggurssaa aattiyaa miishshay A sinttan eqqidagan oduwa aattidi de'ees.

Madabaani aaridi bullosantta malattiyage dembaanninne woran coo mokkiyaaga gidishin madaban de'iyaagee asay ba darkkon tokkidid xaletettawu go'ettiyo bullo santtaa getettees.

kase wolaytta moottaa gadawa pola sameela getettiyaageeti issi cippi giidi woykko kummida doozati de'iyoosan uttiis.

issi yelaga na'ay bootta shuuraabiyaa maayadaagee ba hayttan cenggurssaa sissiya miishshaa woottidaagee salo miratiya banddiraa bollan wolaytti saapho giya xuufiyaara diyaagaa oyqqi uttiis

Cora goyinissiya maccanne attuma asati dere asaa sinttan maaran eqqidi haggaazzaa koyyidi yiida asatussi haggaazzaa aattiiddinne woossiiddi de'oosona.

Issi sitti giidi bookettida zaraa giddon shuchchay ginbbetid uttidaage de'ees. He shuchcha miyyiyankka phachcha maatay diccidi diyaage askkaduwa mittay, xiida mittaynne wogaara mittati beettoosona.

Hagee nuuni be'iyoogee wolaytta giddon beettiyaa mittata woykko doozata gidishin eti immiyoo go"ay shemppuwaa immidi lo"o shemppuwaa shemppanaadaninne carkkoy hambalashetena mala maaddiyaa lo"o mittaa ayfeta getettoosona.

bootta shamissiya bolan wolaytta wogaa maayuwaa maayidaageenne karetta issi mala ambaasadariya maayidda naa"u asati ethoopiya bandiraa bantta kushiyan oyqqidi xoqqu ootiidid de'oosona.

Zammana arssay aaho xawulaappe merettidi dumma dumma qalamiaan tiyettidi giyaa kiyidaagee de'ees. he sohuwaankka cora asati he arssaakko shiiqidi wachchiidi de'oosona.

Issi buurati ekkiya sohuwan shara hiixidooga bollan naa"u muuzetinne cora pappaya ayfeti de'iyaageeti beettooosona. Ha pappayaykka biron kaa'ide de'iyaaba milatees.

Issi oyddu yuushshoy de'iyo heragga giddon salo mera milatiyaa carqqiya bollan asay ba qooriyaan wottiyo geexxe malatiyaabati maaran kaqqeti uttidoosona.

Issi xoqqu giidi keexxetida pooqiyappe duge garssa baggaara Awashshe bankke keettay de'ees. Ha Awashshe bankkiyappe bolla baggaara Awashshi Banki giya taapelay de'ees. Hegadankka marccuwa kessiya maashshimekka de'ees.

Orttodookise goyno keettan gastta attuma asati bantta huuphiyan zawude malatiyabaa wottidi issi mala maayuwa ubbaykka maayidi kushiyan baggayi dullaa baggayi masqqaliya oyqqidosona.

wolaytta wogga gumbbo keettaa miyyan naa''u baggaara ala uuttay de'ees ha gumbbo keettaappe sintta baggaarakka cora asati shiiqidi gumbbo keettaa yuushuwaayyo pulaa immiya hara pinggiyaa keexxoos

Pudettaara duge ciimaw wol"iyaa haattay duge ciman wol"iyo wode ha ciman wol"idda haattay pude denddiyaage bootta puuttuwa suqiide de'iyooga milaatees.

Cora asati issi sohuwa shiiqidaageeri wolaytta woga maayyuwa dungguza woykko haddiyaa maaytidoosona. Eta giddonkka baggay malkkata, baggau toora, baggay cachcha zayyiya, baggay uldduduwa oyqqiis.

Asati goynno keettan boottaa eefuudiya maayidi baggay xoqqu giidi baggay ziqqi giidi bantta Godaa bonchchiidi de'iyagaa bessiidi dees.

Issi kuwaase dembban shuchchay direttidaagaa bollaara qorqqoroy kametti uttiis. Appe dugeera hegaadankka shuchchay xekkan xekkan gimbbettidaagee dees.

Yettanchchata Samiga giyogee ba huuphphiya qanttan qanxxissidi buuchchaa hegaadankka dichchidi boottaa shuraabiya mayidi he boottaa shuraabiya bollankka boottaa kootiya maayidagee dees.

Yettanchchataa zaassa Alemmaayo gettettiyagee ba huuphphiyan wolaytta banddirappe oosetida koppiyiyaa wottidi boottaa shamiziya maayidi hegaadan ba qooriyankka wolaytta banddiraa kabbaraata qachchidaagee beettees.

beettiya na'iya wolaytti itophiya giddon de'iya dere asatppe issuwa gidiyogaa bessiya dungguzzaa woykko maayuwa mayada eqqidaara beettawusu. ta qofan a layittaa laamiya woykko gifaataa bonchchaydda diyaba milatawusu.

Issi koyro kifiliya Amaratruwa doona dootyo tamaretu maxaafa giya xuufe bolla bagaara hegadankka Itoophiya banddiraynne tohossa dere asaa dalgga manttiya banddiray uttiis.

Dumma dumma cagaa xeelli besaa cogaa giigissiyo keettaappe kare baggaara taappeellay cenggurssaa xoqqu ootti sissiya wogga monttoribboynne korinttiya mittay dees.

Issi salo mera milatiyagaayyo gidduwan booji ekkiya sohuwan malaatayi de'es. Ha makaataappe dugeerakka tohoossa toophiya dalgga manttiya haattaa, maydinetanne, wolqqaa beeruwa giya xuufee de'es.

Dumma dumma ushshati dumma dumma qottan giigida xaaramussiya giddon de'oosona. Ettu gidonkka dumma dumma malkee de'iyo ushaynne ayo adankka dumma dumma sunttay de'iyo ushsha qommotta.

Wogga loggomuwa giddon pilaa kaaxidi kunttidoogaa bollan penttissido oyssayi tiyetti uttidaagee de'es. Hegaadankka ya baggaara maata milatiyabati beettoosona.

Issi macca na"iya zokkuwa zaarada ba huuphiya binnaanaa heezzu sohuwawu shaakkada dadissada ha huuphiya binnaanaanikka dumma dumma meraara walahettida alleequwa qachchidaara de'awusu.

Issi bazzottiya heeran issi makiine giddon seera bonchchissiyaheeti makineeppe garssa baggaara uttidaageta gidishin bolla baggaara qassikka porto magaala giyo birataa bollan heezu asati banttaagaa coo maayuwa maayidi uttidosona.

Issi hooteliyaa giddon sa'an duppay laaletti uttidagee shom"u giidi shuggiyaa wombbaray xaraphpheezzay ixaanay cuuwattiidi de'iyaagee siinee cogay xeelli be'oy hegaanne hegaa milatiyaageti de'oosona.

hagee daamooti wolaytta giddon de'iya xoqqa dere gidishin a heerankka asay keettaa keexxidi, kataa zeridi murutaa demees. dumma dumma hiilaa go'etidi di'oy ehiyo danuwaappe banttana koyrottidi naagidi de'oosona.

shuchay sa'an lassanettidagaa bolan girggiday xawulati masettidoogaappe giigida keettay de'ees, ha keettaa bolankka dumma dumma katta qommotinne kataa keettaa sunttay xaafetti uttis hegadankka pudding asati motoree jarkaanee kare bagaara de'ees.

Issi kaamee eqqidaagee beettees. Ha kaamiya bollankka wiine. haattaa giya xuufee shaaraa milatiya boottabaynne saluwa milatiya qalamee tiyettidoba milatiya meray de'ees ha makiinee bolla.

issi boottabaa bollaan karetta qalamiyaan merettida koopiyaa woottidi kuushshiyaan saatiyaa woottida bitanee ba zookkuwaan borssaa tookkidi hemeettidi de'ees.

Shaharara iray bukkiyaga giddon paray dees. Issi paray ba gamma duge olliddi goynna yeddi uttiis.

Hageeti cimmaaqe maatta miizzati woykko Zammaana miizzati wolaytta sooddo umburshiya giddon beettiyageeta gidishin eti immiyo go'ay kase abasha miizzatuppe aadhdhidi lo'o muruta maattaa immana mala giidi oosettida mehetuppe issuwa.

ammanuwa birshetta yootiya arumaa giddon salo milattiya qalameenne yesuussi hayqqido masqaleene geeshsha maxafay dooyeti uttidagee beetees.

Issi birata gappata milatiya sayniya giddon ashuwa muxiyo woykko shunkkurutuwa ancciyo ooratta billamay dee's , hegaadankka xadde bagga maykkan qassi jabanaa uttissiyo qorkkee de'ees.

hagee orttodokisse ammano keetta gidishin asaa na'ay ha saa bollan de'iidi saa'aba ootidikka saluwappe aatikke giidi saluwabaa oottiyo soho woykk okeetta giidi xeessanaw danddayettees.

Karetta, zo'o, bicca meraappe merettida wolaytta bandraa milattiyaa sharbbe de'es, he sharbiyaappekka ya baggara poo'idi de'iyaa muqadday woykko amppole de'es.

wolaytta odanchatuppe issuwa gidiyagee wolde tsaadiqa temesgena gidiyaagee bootta shammisiya bolan wolaytta bandiraappe giigida kootiya maayi uttidaagee dees.

Issi goggiyaa shaafaa doonan haddirssaara ushachcha baggaarakka shuchchay de'ees. Issi bagga shuchchan naa"u naati eqqidaageeti de'oosona.

Wolaytta giddon kawo oosanchchatti goshshanchchattu gaden zeriddi de'osonna. Etti aattiyo kiittay goshanchchatti benippe zamaana hanotan zerana koshiyooga.

Issi bitanee ba ushshachcha kushiyan cenggurssa xoqqu ootti sissiya miishsha oykki odduwaa aattide de'ees. hegadankka hara wolaytta banddiray de'iyo cenggurssa xoqqu oottiya miishsha de'ees. hegadankka a miyyiyan wolaytta banddiray de'ees.

eesaa agidoogaa malatiya haattay aapuwappe bollaara duge kakawu goggiiddi de'iyaagee des. ha haattay goggiiddi de'iyoode kakaa doonatuppe bunchetti bunchetti wodhiya shuchchatikka doosona.

xoqaara kuwaayo daasido daaasiya giddon oyddu asati eqqidosona. Ha asati askaduwaa puute diccidi de'iyagga xeelliidi de'oosona..

Hagee mochchenna boorago gonggolloy wolaytta zanaaqa soho gidishin wolaytta soodo yunbburssttiya tamaretti xoomossiddi beetosonna.

Cimaaqqe woykko walaha karetta miizzati cariyan woykko dembban maataa miiddi de'iyageetinne ha miizzata heemmidi de'iya naati de'oosona. Appe guyessaara yuushshoy qorqqoruwan direttiddo keettay de'ees.

Naa'u yelaga naati huuphiya qanxxissiyo oydiyan uttidi huuphe keettan huuphiya qanxxissiiddi de'oosona. Hegaadankka dumma dumma qibaatee sohuwa sohuwa oyqqidi uttis. Hegaadankka bolla baggan kaqetti uttida xeellin besaykka de'es.

BMochchenaa Booraago gonggoluwappe sintta baggaara issi geela'o na'iya bootta qantta shuraabiya bollan karetta kootiya maayada karetta suriya gixxada ba kushiyan maata milatiya banddiraa bollan daamoota deriya giya xuufee de'iyogaa oykkaaasu.

Keettaayyiyanne keettaaway woyikko machchiyanne azinay na'eera doosona. Etu giddonkka azinay saleenaa giyo hiixxoogaa bolli zin'idi bari na'iyo morggiyan wottidi bari machchiyo ba bolli zin'issidi wottiis. Hegaadankka ubbayikka issi mala mayuwa maayidosona.

miizza taran woykko baratiyan cora asatinne macca miizzati de'oosona. ha asatu giddoppe issi bitane sinttan boroqoy harasan zo'o meray de'iyo miizziyo oykkis.

Cora seeraa naagissiyageeti issi sohuwa shiiqidaageetuppe tonddeti, xaaceti bantta seera maayuwa maayidi bantta sinttan koddaara haattaa wottidi ayfe ayfe yohuwa masttoishaa wottidosona.

Issi dembbatiya sohuwan yedan dassiya daasidooga giddon coraa asati de"oosona. Ha cora asatikka woossana yaagin bantta morggiya ziqqi ootti uttidoosona.

Issi manggoy tokkettidi gakkiidi diyaageeti de'iyaageetu bollan eexxi eexxi to"iyaabata xaaxeti uttidoosona. Hegadankka bootta uttiyo oyddenne bootta xarapheezay de'iyaageetu giddon asatikka eqqidaageeti beettoosona.

Kushiyaa gomppay miccetti uttidaga bollan daase sharay goozettidagappe garssaara worqqa milatidi cilcciliya sansalatay beettees.

godattiyo woldide buzaayo giyora ba sinttan koddaara tucettida haattaa xaafiyo woraqataa itiyoophiyaa banddiraa wottada oduwaa aattai danddawusu.

Cora asati boynna tara shiiqidaagetussi gede beettes. Hegadankka ha asati bantta shara shara miccidi marccuwa gatiya maaran boynna maaran shaaki shaaki wottidoosona.

Wolaytta sooddo goshshaa kolloojjiya sinttan yaaqooba huteeliya giyogee de'es. Yaaqooba huteelee cora asati zannaqiyonne ufayttiyo soho.

Issi salo mera banddira bolla zeeroy xaaxeti uttida malatay de'ees. Ha malataa giddonkka Tohossa Toophiyaa miishsha shiishshiyo beeruwaa giyo xuufe de'ees. Hegadankka bootta haraphiya paalaydda de'iyaara de"awusu.

Hagetti maca asatta bootta maayidaagetti amannuwa kaalliyagetta gidishin etti kaalliyo ammanoy orttodookisse woosa keetta geetettes.

Laappun asati de'oosona. etuppe issoy yuushsho kopiyiyaa ba huuphphiyaan wottidi ambbaasaderiyaa maayidi eqqidaagaa gidishin hinkkoti ubbaykka wolaytta wogaa maayuwaa maayidosona.

Naa"u baggaara pudde xoqqappe dugge kakkawu goggiya shaafati de'oosona, ha shaafatti goggidi kakkawu wodhdhiyo wode wodhdhida haattaappe kiyiyaa cuway beettees.

dichchaa arumaa woykko malaataa giddon dumma dumma misileti de'oosona ha misiletikka kuwaasiyaa wolaytta banddiraa uuttaanne wolaytta dichcha ispporttiyaa yarata giyaagaa

Issi badeessa giyo woradan zanaqissiya zarphphiyan oyddu asatti zanaqiddi boosonna.

Shooqa biittaappe goggidi yiya zo"o haattay hoommuwaa coppu giyaagee bolla kakaa huuphiyaara duge naa"u shuchchatuppe gidduwaara goggiiddi de'ees.

issi qumma keettaappe kare bagaara qumma keettata bessiyaga penggen motoriya miishshaynne korinttiya mitaara xaaxetti uttida shubati de'oosona.

hagee sohoy asay ooso saatiyaappe kareeranne shemppiyoo saatiyaan yiidi shemppiyoo miicciyoo noocu giyoo woppu giidi yaa haa simerettiyoo sohonne dumma dumma ufayssata bantta huuphphiyaa shemppisidi simmiyoo soho malatees.

ussuppuntta kifiliya tamaariya tamaretti tamaariyo mxaafa giigissidaageeti Baqala dillinessa, taddassa tashooma, eliyassa imbbaqqoma, kaalli xeelidaageeti asappa zinashsho, bershsha bayyana.

Miccetida gonggiyaan hiilanchchati dumma dumma qottan medhdhido shaateti puulatidaageeti beettoosona. Etuppe baggati booxxi ekkoosona, harati qassi karexxi ekkoosonaa zo'i ekkanaaniyaageetikka de'oosona.

Naa'u mita qanxxiyo paassetti de'osonna. Ha paassetti issi mala qottan merettidosonna. Ettappe issoy adl'ee ciishshan tiyettiis qassi issoy tiyettibeenna.

Kumetta kokkobbiya matan de'iya baazzilinne salo meran tuchchan tucceettiis. A matan dumma dumma buquratti de'osonna.

Issi aaho goshshay diyaaga bollan zerettidda gistte de'iyaga bolli issi yelaga na'ay ba kushiya yaanne haane micciis.

Hagee gossiyaan maattay kumidagee beettees. hagee zammaana burccukuwaa nikeliyaa getettiyaageti yaanappe kase gosiyaan maattaa uyiyoogee wolaytta qonccisiyaa wogatuppe issuwaa getettees.

Issi bitanee baribaassuwaa wottidi xurqqayiyaa ba hashshiyaan karettanne zo'o boorata waaxxidi goyyiidi de'ees. ha bitaniyaappe ya baggarakka wonniidi de'iyaa badalayinne deree xoqqu giidaagee de'ees.

Issi yelaga na'ay ba huuphiya dichchidaage karetta shurabbiya maayiddi wolaytta banddiray de'iyo pooxxa wottiddi eqqiis.

Ichchashu asati de"iyageetuppe heezzay attumaagaa naa"ati maccaageeta gidishin macaageetuppe issinniya ba huuphiyan karetta koppiyaa wottada wolaytta banddiraa xoqqu ootta uttaasu. Issinniyaa qassi ba kushiya ushachchaa xoqqu oottada naa"u biradhdhiyaa malaata miiccaydda dawus.

Issi boottabaa bollan naa"u miraappe merettida wozanati doosona. wozanatikka karettanne bootta miraappe merettidaageeta giidishin etuyyooka gidduwan cora xoo'eti doosona.

Zamaana uttiyo oyddenne asay an quma wottiddi miyooga gidishin katta keettaninne tukke keettan uttanawu maaddetees.

issi suyqqiya giddon asay go''ettiyo buqurati de'oosona. he buquratuppekka amaridaageeti saamuna, zayttiyaa, koshshoruwaa, muqaada woykko xonmppiyaaga heganne hegaa malaatiyaa...

Issi ooratti xoqqu giidi keexettiiddi de"iyaa pooqee de'ees. Ha pooqiyaassi duge xekkaara tukke keettaa giddon tukkiyaa uyiiddi de"iyaa asay de'ees. Tukke keettaappe gaxaarakka oydee xaraphpheezzay asaa awaappe ashiyaa xilaynne koorinttiya mittay de'ees.

Pappayye aaho goshsha giddon tokettidi ayfiidi de'iyaaga giddon ha pappayiyaa xoomossanaw yiida asati pappayiyaa giddon yaanne haanne simerettiide de'oosona.

Cora asati issi sohuwaa shiqidaageti haadiyaa maayidoosona. maccaageti qassi dungguzaa maayidaageta gidishin etuppe sintta baggaara heezzu wolayttan erettida yettanchchati gonddaliyaa toorara oyqqi uttidosona.

Issi boditte giyoo ambbaan simmiyoode ushshachcha bagga ogiyaan hariyaa gaaree mittaa godaa caanidi biiddi diyaagee beettees. hegaadankka oraatti keexettidi heezzantta mayiregiyaa pooqe dees.

Issi ushshaa keettan xaramussiya bolla sinqqiya giya xuufe de'ees. A matan burccukkuwan sinqqe tiggetti uttiis.

Cora asay shiiqidagetti de'osonna etta giddoppe bagay durees, bagay punneesinne bagay paraa toggiis.

Issi suyiqiya woykko suppermarkeetiya karen qitabata pittiyo puxay de'es. Ha puxayikka dumma dumma meran woyikko qalamiyan tiyetti uttis. Ha qalametikka zo'uwa, salo meraa, maata meraanne bica.

issi yelaga na'ay derepha sinttan eqqidi ba ushachcha kushiyan cenggurssaa sissiya miishshaa oyikkidi ba doonaa dooyidi mara inxxarssay beettin yexxiiddi de'es.

issi bitanee ba huuphiya binaanan manaxxiriya wottidaagee eqqidi xeellees. appe guyye baggaara baaso shuchchay toketidaagenne dembbatiya sohoti beettoosona.

Issi irzottidi woykko zeerottidi uttidaagaa giddon karetta biccanne zo'o qalamiyaappe giigidda wolaytta banddira qommoy de'ees. hegaadankka a bollan de'iyaa xuufee wolaytta miidiyaa netiworkkiyaa yaagees.

Issi maattatiya sohuwan seera naagissiyagetta cora asatta xeegiddi odossonna. Ettikka odiyo oduwa loyttiddi haytta corggochchiddi siyyosonna.

Terafikketi woykko ogiyaa daafa danuwaa naanggissiyageeti asay all''iyo sohuwan bootta qalamiyaa tiyyisside de'iyaageeti de'oosona.

issi ambbattiya sohuwan naa"u mentte ogeta shaakkiya dirssay direttidaage de'es. he dirssaappe gidduwan qa dicci woggaa gidida zambbay de'es. ya baggarakka qassi saloy woyikko shaaray karexxidaage beettes.

asati bantta kushiyan paapayaa oyqqidaageeti beetoosona. paappayay miyo mitaa woykko ataakiltettuppe issuwa gidishin asaa naatussi imiyo go'ay guutaa wozana giddoy michchiyode irxxisanawu maadees.

issi sohuwan cora asati eqqidaageeti beettoosona. etikka baggay macca baggay attuma gidishin maccaageeti boottaa wolaytta wogaa mayuwa mayyidosona. attumaageeti qassi bantta mayyuwa mayyidosona. etuppekka maccaageetuppe paappayaa oyiqqidaageeti de"oosona.

issi luxetta keetta giddon qeeri naati issi mala timirtte maayuwaa maayidaageti uttidoosona. etappe guyye baggaarakka luxetta keetta maayida naati uttidoosona. appe guyye baggaara qa luxetta keetta banddirati uttidoosona

Dumma dumma meray karettanne bootta meray de'iyo kafotti shubay diretti uttidaaga giddon beetosonna.

Issi sohuwaa shiiqida cora asaa sinttan yettanchchati wolaytta wpga maayuwaa maayidi duriidi de'iyaageti de'oosona. eta giddonkka issoy uldduduwaa punnees, issoy kambbaa baqqees, issoy duriidi de'ees.

Samppaa bollan birata saynee wodhdhidaagaa bollan injeeray micettidagaa bollan oyttay unccay pilay asikaadoy barbaree phuuphullee phalqetti phalqetti uttidaagee de'ees.

Issi mishiriya ba huuphiya duge yeddadda de'awussu yaatada cenggurssa xoqqu oottadda yexxawussu.

Issi muqaadday pozhzhattidi poo"iyoo sohuwan cora asati bootta zammaana oydiyaa bollan uttidi haasayiiddi de'oosona. Eti haasayiyo wode etu yuushoykka puulattida ciishshan diretti uttidaagee beettees.

Xeelli bessa giddon cora asati guye simmiddi gifaata baala gaaso oottiddi leekiya yexxosonna. Etta matan de'iya xuufe gifata baalabba yootees.

Issi zammaana ogee "bodditte ambbaa" giyoosan giigidaagaa bollan hariyaa gaareti hemettiiddi de'oosona. Hegaadankka toketti uttida zaafeti, koorinttiya mittati, pooqetinne hemettiiddi de"iyaa asati beettosona.

Issi yelaga a'ay toophphiyaa banddiraa ba kushshiyaan oyqqidi wolaytta banddiraa ba qooriyaan qachchidi moochchena booraago gonggoluwaa giyaa xuufee de'iyoo shuraabiyaa maayidi eqqiis. ha na'ay wolayttassi de'iyaa siiquwaappe aadhdhidi itoophphiyaassi de'iyaa siiquwaa bessiidi de'ees.

Issi xirphphattiya sohuwan darobbatti de'osonna. hegetikka buddenna tiggiyo buquratta.

Issi geela'o na'iyaa karetta shuraabiyaa bollan moochchenaa booraago gonggoluwaa giyaa xuufee de'iyoo kushshiyaa qantta shuraabiyaa maayada bulla suriyaa gixxada eqqasu. hegaadanikka ippe guyeera wogga ziggay eqqidaagee de'ees.

Ha'i zammana qorqqoro keettaa giyooge yaanappe kase wolaytta wogaa qonccissya gumbbo keetta asay qonccissiyaa gumbbo keettay de'ees. A guyyeesarakka uuttay talggi talggiyaage beettees. Ha gumbbo keettaykka dooyya de'ees.

orttoogise woosa keettai jagiira woi oggatta keettaa milati keexxeti uttiis. ha keettaassi bolla baggaarakka masqqaliyaa malaatai dees ha keettaappe kare baggaarakka maira misilei dees.

issi shuchcha keettaa yuushshuwan shuchchan direttida dirssaa bollan wodde qayye asho keetta giya taappeellay des. hegaadankka kare baggaara zammaana ogiya bollan heezzu goomaawa kaame biiddi de'iyage des.

Aaaabbb bbbb cccc dddd sss jjj

issi gela''o macca na'iyaa duge hokkada ba huphiyaa binaana bollan huuphe gidenna hara huuphe milatiyaaga gujjada xaaxxada pude essa daddissa wottaasu.

issi bazzotiya sohuwan aradda biitta de'oy shokkidi efiichin nukkettidi uttida zaalati matan matan de'oosona. eta matankka haattay zin''idaagee de'ees.

Issi aaho goshshan yooshaariyaa miratiya gaashe gakkidaagaa giddoppe naa"u maccaasatinne issi attumaagee maata gaashe giddoppe qoriiddi beettoosona.

Issi kushiyaa kuwaassiya kaa"iyoo dembban cora asati yuushuwa dooddidi eqqidaageeti de'oosona. Ha asatuppekka baggay ba kushiyaa ba kiisiyan naaqqi uttis. Baggay naa"u kushiyaa xaaxidi eqqis.

Issi sitti giida ogiyaan maatay dicci solppopidagee de'ees. ha maataappe sintta baggaara haa yiddi diyaa asay de'ees. ha maataappe miye baggaara dicci talggi talggiyaa diyaa askaadotikka doosona.

Miizzaa bayzziyoo dirssaa giddon dumma dumma meray de"iyo xiiho boorati dirssaa yuushuwan qashettidaageeti de'oosona. Ha booratuyyookka dumma dumma meray boottay, bullay, zo"oy, cacaray hegaanne milatiyaagee de'ees.

Issi woraqatan xaafettidda xuufe ichchashshantta kifiliya luxiyo luxetta maxafa besees.

Issi sinttay xoqqu giidi keexettido shuchcha keettan uttidanne eqqida asati de'oosona. hegaadankka maayo keettayinne wollaga worqqa keettaa giyaa taappellay de'ees.

Hageetti ussuppun koddattun tuccettiddagetti giddon de'iyaage qibatte gidishin wolaytta puula miishsha miishshatta giidi go'ettees.

kawo keettan amarida kawo oosanchchati bootta shuraabiyaa maayidi komppiiteriyaa caderettiidi de'oosona hegaadankka etu sinttan shaashshay maytamiyaa shociyoogee deyees

Issi yelaga na'ay shuchchay tokettido ogiyaa naa"u gomaawa motoree bollan uttidaagee beettees. ikka salo milatiya qoppiyaawa shuraabiyaa maayidi karetta camaawottidi suriyaa gixxidi uttiis

Issi bitanee garssa shamiziyaa bollan bootta ambbaasaaderiyaa maayidi cenggurssaa xoqqu ootti sissiyaa miishshaa oyqqidi A sinttan hegaadankka hara cenggurssaa xoqqu ootti sissiyaa miishshay de'ees.

So asay asayinne wolaytta dere asati issi na'aa gidduwaan gulbbatissidi anjjoosona. ta na'awu aakka ayfa dara biittaa kuma giidi anjjiidi diyaageta bessiyaa pootuwaa woykko misiliyaa.

Shaaray woykko saloy karexxidaagee dumma dumma doozatinne haattay bolla deriyaa huuphphiyaara duge kakawu goggiyaagee de'ees.

Wolaytta soodo yunbbersttiya tamareetti sohuwa shiiqiddi issi sohuwan issi bolli eqqiddi uttidosonanne eqqidosonna.

issi goshshan gumbbo santtay woykko xaattida santtay des.

Issi keetta milatiyaa daasiyappe kare baggaara wolaytta banddiraa malatiyaa carqeti kaqetti uttidosona. hegaadanikka cima asay oyqqiyoo ciray adan kaqetti uttiis. naa"u appe kareera issiniyaa maaccaro issoy attumagaa geetettoosona.

Hagee wolaytta liiqa timirtte keetta aruma gidishi dumma dumma minonne gooba tamaaretti xuuqi kiyiyo man'ee.

Issi modhdho xiiho booray hanggaassoy duge wodhdhananiyoogee, zimettaara woggay aahoy meraa caccaray goynaara yooshshaaray gedaara aahoy eqqi uttis.

Debi perinichcheriyaa giyaa taapeellay xaafettidagappe duge baggaara qoodin wurenna cora zammaana miishshaa misileti doosona. so giddoora hegaadankka zin"iyoo woykko ichchiyoo indday de'ees.